lamu wedellichi uurrite mule mule footo kainota la'anni noommo hatteera beettu mitte guracho angasi leellishanni saate wodhinota leellishanni no badhesiinni wonbare ofo'linaniti noota.

Lowonta biifano garinni tima gannenna mannu awukadotenni ittanni nootta la"anni noommo

Ishi xa la"anni noommohu budu woyi sheekkunni minooni hattono leemichuni xawoho huxxinoni huxxanna barzafa nootta la"anni noommo".

Xa la'anni noommohu hala'lado baattora dancha gede ee kayinsionnita badala biiffaati la'anni noommoha ikkanno. Haanja ikkite badheenni jajjabba haqqe nootano la'ayi noommoha ikkanno.

Ishshi xa la'anni noommohu dukko faantaneshi kebbedeti songaafitte dancha gede biiffewoha qamadete gidi giddo towanyo assitanni sidaamu ammeraare ledo noota la'ayi noommo.

Ishi xa la"ayi noommohu kalaa Desti Ledamohu xaphoomu sidaamu perisidaantichi inna rosaano towaanyo assannansa daae yaannansa

Eshshi xa jawa la'anni noommohu jawa anna anna awutuutta ikkannoha sidaamu gobbate geercho woyi xaohoomunni gobbate geercho ereedaamo hattono biifawo umi no

Xa la"ayi noommohu lowonta hagiirsiisanno garinni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma dagittete owaante mannu jiro latishshi biiro fushshitinoha egesiishsha la'ayi noommo hakkuyi iima mayyaanno qixire deeru lophonna soorriranna haaro mawaaqqire xa'ma.

Ishi xa la'ayi noommohu muuze hirranni suuqe woyimmi biddi aasine qixxeessine hirate worroyita dancha gede le'ewo muuze la'ayi noommo hattono kiilo mazzanne hirrayitano hakko albaa wodhite no

Ishshi xa la'anni noommohu kophatte woyi caamma hirranni mine kuunsoonnita babbaxxewo danita caammubba la'anni noommoha ikkanno ee hattono biiffawori no sharaoo hattiori no.

Hattono doogote iima hadhanna hodhishhshuyire jawa ayisuuzenna motorete iima hatto motore gidde haranni beetu badhe hige jaallasi la"anna woyi hasaawisanna la"ayi noommo.

Ishi xa la'ayi noommohu xiqi xiqqi yitinota danne dubbo jajjabba haqqe luunxe nafa sa'nayikkite gede cifante noota dancha gede assine amandoyita haqqe dubbu giddo la'ayi noommo

Eshshi xa la'ayi noommohu doogote iima loonsoonniha lowo geehsha biifannoha hiitto biifannoha ijaara biifinse minnoonniha la'anni noommo yaate doogono aspaalte hatto biifinse loonsoyita la'ayi noommo.

Ishi xa la"anni noommohu waasu omolcho sagale saga'linara qixxawe itate shiqinoha omolcho ra"ewoha kaayinse saayinete worre hee'nooyihanna hattono gonnesira angayiha shorbu

Jawu dubbi giddo haqqe la''ay noommo insa insaneewa amadante xaaxxanteewota tenne haregete gede ikkitewo haqqe la'ay noommo jajjabba konninni bexaami baxissate badheeno dubbu ...

Xa la''ani noommohu rosu mine la''ate lowo geeshsha biifano gede assine loonsoniha qaaqqulu rosi mineti

Xa la'ayi noommoti seefaana umi dirimi hospitaale ikkitinota armansa woy sumudansa egensiisate mannaho egensiisate worroyiha la'ayi noommo yaate.

Ishi xaa la"ayi noomohu gannu ayyanira waasa kareena sagale ittara ofolte noore wedelana jajjabba anuwa la"ayi noomoha ikkana hokkicho kareena budunni ittara

Eshi xa la"ayi noommohu meento poolisete miilla milli yitanni ikkewo akkawaawera harantayi noota la"ayi noomo alba ka'a higge hadhayi noore la"ayi noommo loosu iima nooha lawawoe

Ishshi xa la'ayi noommoti kusheenu giddo sagale loosi'nanni mine beetto dinnicha sholoolte dinnicha gaffe doogote hirtaata labbaae hakkoye qixxeessitati noota la'ayi noommoha ikkanno. Gamu sooffewoho gamu..

Tini dagunchu siile la"anni noommo dubbu giddo woy paarikete giddo dagunchu haranna la'"ay noommo badhesiinni haayisono haqqe noota la''ay noommoha ikkanno

ishi xaa la'anni noomohu dancha gede assine haawadi arri gorsu looso loonse ka'netini leellishanninoha sooreye gaashaano marte toowanyo assitanna haate la'aaninoomo badala dancha gede biiffiyotta

Xa la"ayi noommohu lowonta biifanno dubbo lowo dubbi giddo wee'niichu dancha gede ofolle dancha gede biifannohu albiido ereeda waajju badheno hatto waajju shuraamu nooha la"ayi noommo lowontanni baxisanno dubbooti dubbu giddo no

Eshsh xa la'ayi noommohu jawa ilaala ikkinohonna hakku ilaalira ka'aanni qole layinki ilaali noota la'at noommo jawa ilaalati haqqeno hatto noota kawaanni higge weese danchu garii haanjidhe biiffewota la'ayi

Ishi xa la"anni noommohu Tararu qaccera tararaho worooni dancha gede ikkite noo muro mannu chiginye la"anni noommoha ikkano biifetta ka"ani kayi widooni hige garbu gederi

ishshi xa la'ayi noommohu wondo sidaamu qoqqowi mootimma wondogenetete woradi keeraanchimma agadhanni woyim keeraanchimma agadhinanni xeena xibbeqa tsifeti beeti yaanno borrote mine la'ayi noommoha ikkanno

Ishshi xa godo'laano woyiimmi ola angate ollanni kaase woyiimmi baaskeettete kaase godo'litaare wedella la"ayi noommo hattono meedu giddo ikkeyoota la"anni.

Eshshi xa la"ayi noommohu lowo irshu giddo jajjabba haqqe noota la"ayi noommo caaleho ikkitaati gate kansoyiita badheseenni weese noota la"ayi noommo

Ishi xa la'anni noommohu giwirinnu laalcho woyim giwirinnu loosira horonsi'rate gorsu looso loosate waaho bama zarga'ne ka'neeti timaatimete laalcho loosate laashshate

Ishshi xa la'ayi noommohu labballu dananchu seensillu mine danancho labballoho biifinsanni mine mastawoqa woyi egenshiishsha woy taappeella

Ishi xa la'ayi noommohu xaapoomu minisiterchi dokiteri abiyyi ayimedihunna hattono galtesi hattono jajjabbu loosu halafootu sooreeyye sidaamu qoqqowu mootimma towaanyote daggewore la'neemmo

Eshshi xa la'ayi noommohu amuwu caamma woyi meentu caamma waajjo qalame aana kolishsho qalamenni hirate injressine worroonniha la'anni noommo

Ishi kalaa desiti ledamohu sidaamu qoqqowi piresidaantichi dandiineemmo yaanno qaali uminni woyim massagonni oggeeyyete...

Ishi xa la''ayi noommohu meentu woyim wedellu gamba yite hasaawa assitanna rosu mini huxxi giddo hasaabay noota la''ay noommo.

Eshshi meya rosiisaancho meyati rosiisaancho rosu mine kifilete giddo rosaano rosiissanna biifewo garinni borro borreessite rosiissannansa qaaqquullu danchu garinni tamartanno.

Ishi xa la'ayi noommohu danchu garinni biifinse loonsoyeta timaatime muro woy laalo la'ay noommoha ikkanno, hakko amaddewoota injeessine worroyeeta.

ishi mitte ispoortete gaamo ee woyim kilebe yinanniti kaase godo'litanni kaase godo'litara meeda e'e godo'le hanafate albaanni magano huucidhanni noo gede la'anni noommo'

esh xa la"ayi noommohu imaatimete chiginye woyi guma aate iillitewookkita xaalla guma aate qixxaabbeewoota dancha gede assine amandooyiita hoombooyiiseta hoowete giddo la'ayi noommoha ikkanno.

Ishshi xa la"ayi noommohu lamu giwirinnu raa kaassanni.

Ishi xa la'anni noommohu rosu mini giddo laxxanfoonniha saleedanna hattono kiironna fidalla amadewooha saleeda wonbarra biifinse daradaroonni.

Xa la'anni noommti sidaamu afoo bibile yinannita sidaamu afiinni qixxeesinoonnita metsafi qiduuse woyi qullaawa maxaafa la'anni noommo.

Ishshi xa la''ayi noommohu saada min isaada hayisso ittanna hala'lado baatto iima haqqe noota la''ayi noommo saada hayisso ittanna hattono hala'ladu garinni milli yitanna la''ayi noommo

xa la"ayi noommohu allamurchu si'ile la"ayi noommo buuwanna kaansoyiita la"ayi noommo, ikkewooricho haarara haayiiqete woyim garbu iima dirreeha la"ayi noommoha ikkanno.

Xa la"ayi noommohu kaasuha rosiha, immebeeti isayyaasitanna kalaa desta ledamo sidaamu dagoomu qoqqowi perezdaantichi luphi yiino guma abbitinorira afansha uyitanna la"ayi noommoha ikkanno.

Xa la"ayi noommohu mime leemmichunni biifinse minate hee'noyiha gundoyikkiha la"ayi noommo harinshote iima nooha yaate.

esh xa la"ay noommohu annuwaho hattono wedellu fulte kaeentinni xaphoomu sidaamu daga yaa dandiinanni fichee cambalaalla sidaaamu diru soorro ayyaana ayiirisate fulteeha uduu,,,

xa la"ayi noommohu sasu aayinate caammu woyi koate la"ayi noommo. mittu waajjo qalameho. soolenowaajoho. mittu kaayiinni

Xa la"ayi noommohu cu'a, meesane hattono saaffa baatto loosirate giwirinnaho horoonsi'neemmo uduunnicho la"ayi noommo. Hattono haqqetenni qixxeessine injeessine worroonniha cu'ate yinayiha.

Xa lowonta mararsitanno garinni haqime woyi wolqa noonsakki manni mixashshora buddeenagannanni woyite horonsi'nannita hattono wiliile fultannokki gede hattono rahe ra'ara tuaanchose la'ay noommoha ikkanno lowinat mararsitanno

xa la''anni noommohu buna anganni mine buna xorshinara qixxeessinoonnita siinenna maanka hattono xeenadaame worree xorshinara injeessinoonnita qineessinoonnita hattono giddo siinete sukkaare noota la'anni noomo.

Lowontanni lowontanni hagirsiissannota biiffeyooota timaattime haqqichu iima worreenna ale higge fulte le'eyoota gama le'eyoota gamisu kayiinni bura ikite noota le"ate qixxaabe noota la"ayi noommo lowontanni baxisanno.

Ishshi xa la"ayi noommohu dancha gede biife uurriwo makeena doogote iima badhesiinni jajjabba haqqe caaleho ikkitaati nootanna yaaresi yinayi makeena shiima makeena mini makeena la"ayi noommoha ikkanno.

Esh xa la"ayi noommohu woxi loosirate woy babbaxxewo qaamatto loosirate horonsi'neemmoha darchaamo shunkurta woyim umaho yineemmoha iso la"ayi noommo.

Xa la"ayi noommohu rosu mini gibbenna hattono jajjabba haqqe caaleho ikkitawota kaansoyita la"ayi noommoha ikkanna hattono zuuriya dancha gede

ee xa la'anni noommohu taaboori sinu quchumira loossanno mootimmate loosaasine woyimi sooreeyye kalaa taammirate taarikuha la'anni noommo biirote ofolle nooha .

Ishi xa la'anni noommohu xaggate gede horonsi'nanita kuri shiqote yinannita ee hattono qariyaanna festaalete usurame nooha babbaxitinora budu xagga gedeere la'anni noommoha ikkanno.

Ishshi xa la"ayi noommohu wayi gariwo wayinna qooxeessisira dammo dubbu gedeere rayi amaddiwota tuse tusete yinayiti amaddiwota waa la"ayi noommo.

xa la"ayi noommohu muuziiqa woyi gitaarete mazumuretenna babbaxewo muuziiqira horonsi'nayiiha gitaarra la"ayi noommo. luphi yitewo kiiro batinye.

Ishi xa la'anni noommohu bushunni woyi dorunni loonsoonniha maandajaho yinaniha woyim kasale giidhineemmo wote baccichu gede assine horonsi'neemmo distete gede tenne hawashu diste gede assine horonsi'neemmo.

Isha xa la"ayi noommohu lowonta afantinore sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma ispoortetenna budunna turiizimete biiro halaafichanna sooreessa ikkinoha Jago Agenyohanna hattono ledosi.

xa la"ayi noommohu rosu, xaphoomu rosu minisiterichi Kalaa biraanu neggihu pirofeeseri biraanu neggihu rosaanote orreenteeshshiine woyiimi qaaagiishsha aanna la'neeemmo.

Eshshi xa la"ayi noommohu shiimu wayiira tayiinse sa'nayiiha buusu buusu iima mitte waajjo woy gobbaayiidi dagginoti biiffannoti badhete borsa suxxite ka'entinni buusu iima la"ayi noommo widoonni lamu manni no.

esh xa la'ayi noommohu wedellichu amma'note harunsaanchi hattono beettu YESUUSI KIRISITOOSI mundeenni cubbo baala keeraansannoho yaannoha qaale amade..

Xa la"ayi noommohu kalaa musxefi mohaammadiha affaarete qoqqowi perezidaanticha sidaamu budu uduunne woyi qolo goowaho wodhe noota la"ayi noommo.

Xa la"ayi noommohu sidaamu qoqqowi mootimma alatti cuukkote woradi gashshootu alatti cuukkote katami gashshooti borro mine la"ayi noommo.

Ishshi hattono gangalataho amoora gedelete amoora gedele yinanniwa hawaasi garbu qaccera hatto wee'nuno wedellu ledo foto ka"anna gangalattanna biiffiwore la"ayi noommo.

Ishi ta la'anni noommohu kolishshu wayi gamira loonsoyi shaafeetu misilenni loonsoyiha ee hatto buusu gede horonsi'nanni mannu luuxe sa'annoha loonsooniiha la'anni noommo

Mittu wedellichu doogote heere wondogenetete irshshu safarera nooha la'anni noommo. doogo goorichaame doogooti badhesiinni weessa no hatto dancha gede assine.

Ishshi xa la'anni noommohu lowontayi mararsanno coyeeti harricho iimaho gaaretenni hogonbeenna hattono motorrate hogonbeenna hadhanno wedellooti lowontanni mararsitanno gedenna doogo cufanteewoonsa garaati la'anni noommohu.

Ishshi xa la"ayi noommohu kushiinu giddo mitte ama sagale qixxeessitanna injeera gannanni mixashsho hattono giira wiliiltayi noota la"ayi noommo.

Xa la"ayi noommohu danchu garinni biifiwo garinni meentu musiliimu isiliminnu amma'no haruunsaano ikkinori masgiidu giddo e"e sagadanna hattono huuccatto assiranna leellishshanno.

Hiitto baxisano paappayu gamu le'ara ikeo gamu le'ayi no hattono haanjire amadino gari wo'muyi wo'ma amadeyiti lowonta baxissanno illete baxissano iti iti asitannota ikkitanna...

Xa la'ayi noommohu lowonta biifino garinni itiyophiyuunninna sidaamu qoqqowi bandiira sunteenna kalaa desti ledamohu sidaaamu qoqqowi perezidaantichi olanto woyiimmi hattono sidaamu baande towaanyo assara.

Eshshi xa la'ayi noommohu jawa haqqicho iima qo'laante ofolte noota la'ayi noommo qo'laante yaa ceicho jawa ceicho kolishsho qo'laante noota la"ayi noommo.

Xa la'anni noommohu lowontanni biiffata awukaadote haqqe guma amaddewokkita dancha gede guma amadate qixxaabbe noota dancha gede biiffewota awukaticho la'anni noommo ikkanno lowontanni la'ate baxissanno.

Ishshi xa la"ayi noommohu kalaa memmiru mokeha sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma giwirinnu biiro sooreessa ikkinnoha hattono biifewo garinni sidaamu budu uduunne uddire madirakete ka"e hasaawanna la"ayi noommo